Yino ibonekhana I'kanisa nenga ishombekhebwa, bakimaliriza khungaaki ni kamabaati kamalayi kamiliya kaka kali Ka blue light blue ni inzu mwene basili khukyombekha I'kanisa khungaaki elikho kumusalaba

Ono umwana umusoni nga ali kwisomelo ali khu lubaawo ali khusomesa bashe ali khusomesa bashe ali mushibina ali wekhana agwarile isikati ni isaati yegamakhono maleyi iwanga ali khulegela bashe.

Yuno umusani mutwela nga akhupa chapati amalile khu khutekha chapati iya rolex nga alikhu kyifumba akwarire i t'shirt iya Uganda cranes

Sunflower nga asili hwola bulayi nabi taa, aliwo ori inzuhi ilimo fana yatsile huwenzamo bunulu, sunflower mwene amiliya

Papa mudwela agwarile i'saat ye kamakhono kamaleyi nga ali khu syuma shewe i'computer ali khumina fana aliwo byesi ali khukhola ah i'computer mwene ili khu meeza iye color iwaanga.

Babandu bataru bekhale khulyato mutwela ali'ibweni wa'ambile kumukango alikhufugga, ukundi ali'akari bussa wekhale, ukundi uli'inyuma iliwo Khasala khesi'ambile khekhisa munyanza bisela bili'bye'angolobe.

Umusaani mutwela uwa boda ali hufuga ipikipiki yewe nga hetsa luwande luno hulugudo lwo maramu nga aliwo hasolo Hatwela haleya likosi hesi balanga bari i giraffe hemihile hamulolelele

Sino sili sibila nga bisala bilimo byosi tsana byatsowa byamiliya bulayi akari esibila waliyo kha luguddo lwa'murram nenga seli lukaali naabi taawe bisela bili byekumusi

Tsintsukhi tsili tsingali nga tsabusane khusindu uh bisela bili byekumusi aliwo tsili khupamburukha tsilika mumbanga nenga tsifurisa nitso tsibusane asi

Lino lidwalilo nga aliwo tsinzu itsindi aluwande lwalyo nga inzu mwene iyi yayombekhebwa ne kamatofali biseela bili bye kumuusi

Inzukhi idwela nga ili khugwa khubumuli, bumuli buno bwamiliya, buligamo yellow ni pink bisele niye bwo bye'gumusi hanze hagwalalile.

Khano khatale oba kha center esi bali khukulisila ibindu aliwo papa mutwela nga niye okhokulisa muli kamatunda, bitungulu, tsinyanye nibindu ibindi bili awo khukhatindilo

Tsino tsi khafu tsimbesemu, indala ilikamo buwanga tsosi tsaleya tsinzika, tsinzika tsili tsiwanga amala tsili mumisaala, biseela bili bye kumuusi inyanga ya khasile naabil

Lino lili ilyaato lye bibawo aga abandu bataru bekhalemu, bali khutimila khumetsi, tsindulo tsilikayo bunyaasi buli bwa green biseela bye kumuusi.

Mayi mutwela nga awambile imuka ehale asi, akwalire siteteyi, bisela bili byekumusi, imuka mwene imbofu amala yamiliya, hundulo hulikaho tsimuka tsitsindi

Khuno khundulo khwe inyanza nga khulikakho kamaato kamakali naabi nebabandu inyanza mwene iyi yakwalala biseela bili bye'kumusi

Eno inzu nga ibonekhana lisayilo balyombekha bulayi naabi khungagi khulikho bahakhakho zi color tsenjawulo tsindayi nenga ligulu lye blue lyabonekhele bulayi naabi bisela byegumusi.

Khano khayu nga khayombekhebwa ne liloba nenga khakora khabonekhana mbawo umundu umenyamo ta kabaati nako kamakore tsindulo tsilikakho kamatoore bisaala bya fene bunyaasi ne bibindu ibindi

Tsino tsi sink ishi basaabila nga aliwo abandu bali khusaaba mutwela kumu- kumu-khumukhono kwewe khulikho isawa ukundi naye ali itaayi ali khusaaba akwarire biwanga lyabonekhane uli lisomelo kubanga ba-babili basembayo bakwarire bifanane

Tsinzofu nga ikhulu ni inyana bili mumezi khe bigenda haluwande habawo bisolo bibindi bili bigali bye mumezi ni bikhali bye mumetsi byosi byabusane khundulo khwegametsi.

Anano bisela ili bye'angolobe nga bisolo bili mwituli khabikenda luwande lwotayi isi inyanga ipile ikanakhukwila iliyo bisaala nenga byamilile

Yuno papa mutwela ali humanyaka humunyakasi isi kubilira henange ndi Imita akwalire tsi glove, tsi galubindi, isawa ne ikofilo isi ba engineer batela hukwara

Iyino inzu iya kalina imbofu indayi nga bakimaliliza khungaaki ne kamatikhula, yamiliya bakyombekha bulayi naabi ili mulumako oba khenome indi i'fence.

Khatale nga papa mudwela ni alimo ni khaganika ni mayi awo fanikha ali khumugulisa sindu khamugulisa byekhu tsinyinyi aligawo bindu byengyawulo ne khatale mwene bandu bagali bagulisilamo ibindu.